Misilete aana leellannonkehu kuni lowo geeshsha biifanno uduunni miniranna biirote ikkanno uduneeti kuni uduunni wodhi'nanni uduunnichira lowo geeshsha biifisate injaanno.

kuuni annu maa asanni noo? maayi anna oofolino? maa uudirino? iillete maa wodhinno? mulensa maarichi noo? albansanni mayi noo? badhensanni mayi noo? maa amadani noo? maa la"ani noo?

Lekkate lunkanniti tini biifafo koatete ise wole basera loossatinotta hasi'ni basera massine dadda'la dandiinanni biifanote seeda yannano horo aa dandiittanote.

Mannu ganba yee maricho loosani leelanno insa ganba yite leeltanno base hiitoote konne darga leelanno addi addi wonbarete dani leelishanori maati

Baatto kallaqumu ofollase gara mayinne woshinnanni? Kunni dargi baadiyetenso kuchumaho? Konni qooxeesira mannu alaa'lenna loosire ikasi kulanonna hiitoo muro loosire heerano?

murote yaa tenne labbanotenso hiittoote? muro manchi beettira mayi horo uyiitanno? muro manchi beetti kaaseenna fultannonso kalaqamunnino afi'nannitero nxawisa dandaatto?

muuziiqu uduunnichi gido mitte ikkitinoti gitaarete yine woshshinanniti mayiinni loonsannite? gitaare hiikkiteeti addi addi dani huuro fushsha dandiitannohu xawisa dandaatto?

Kunni sadaamu dagoomu qoqqowi gido qaru quchumi gido afamano hijaara ikanna konni hijaari albaanni noohu maati? Hijaaru aanna buuroonni kuuli hiittooho?

Kuri misilete leeltanori safeedunna meemo safeedu injeera wodhate hayiixe xoxisinoniha boosoni fushine wodhate horonsinaniho meemo kayini waasa memisiratenna babaxewo gide meemisate.

Togoo boohaarsha lainohunni mite mite Sidaami giddo noore maala’linanni dargubba kaysa dandiinanni. Kuri giddo Lokka Abbaayyu Gobboomu Paarke lawishshaho adhinannite ikka daanditano?

Tinni misilete la'neemoti ortodokisete ama'no daga leelishano insano kaaliiqinsara kakkalo xiniinsitanninna su'niisitanni afantano amanaasineeti insano angansa shilqote uduunnicho amade shilqisanni afantano.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori gallanni mineeti. gallanni mini yaa daddalunnihuwiinni baxxanno.

Roqo roqe huxxa madada ane qae saada ikkitto woluri ittanokkinna adhanokki gede agadhano doogoti lemichu huxxi biifanoho, giddoni no weeseno lowo geeshsha baxise biifanote.

Kuni misilete aana leellanni noohu manchu budisi garinni umo fixxire waajjo uddano uddire umoho diishsho duhinoha lawanni no yaate ,kuni budesiiti yaate.

Itiyophiyu adawu gargaraano gamba yite olu uduunnensa anga amadde ale qolte uurrite no. Kuri adawu gargaraano gobbansaranna dagansara lowo baatooshshe baattannoreeti.

Tini la'neemoti amma'note minnonni ijaara woye hara ikkanna konne hara horonsirate lowo manni mare hokko harira e"e huuciranno baseeti yaate.

Lekkate kaase gaamo duucha woyte godo'lete iimati illacha tuganohu tene gaamohu uminna umi hasattonsa mimitu ledo fiixomma baxile duduwa ikkanna woxu eono affidhano.

Angate ogimmani loonsoniri iima ooso fulte leelishanni no ogimansa kaxittanni hadhano garinna wosinu quchuma eano woyte quchuma iibbishanno gari dhaggeniho.

Daddalaanchu laalcho sanote geeshsha abbe worinori mittu mittunku su'mansa maynanni ? Daddalaanchu nna hidhanno laalo hirranni walchira albaanni uurrite maa hasaabbanni no.?

Haqqe kalaqamuti no ise giddo barizafete yinanni haqqa dira amadisiise kayinsonniti danchate ilete ikkirono wolere loosi'nanni basera barizafete sircho massine kaysa dancha di"ikkitino.

Tinni misilete aanna la'neemoti la'neemoti quchuma qolte bobaassano ha'lalado doogo ikitanna tene doogo iima Manu quchuma higa harananna quchumunni fulanna leelishano misileeti.

Mite loosante goofino doogoti mite iimaho lende loonsanni hee'nonni doogoti leeltanni nooti mannu kayinni tayise umisi umisi hajo harani noohu fakkanaho.

Konnira oso’lannae diha’reemma, mayra qarrisattae? Rosaano qaallate fiche uytanno Taqa Loonseemmo yannara niwaawete keerenchima agartano manni giddo noo eo La’ini?

Daddalu base ikkitino daafira wo'mankare duune woronni mite siwiilate uduune mitto saamunna mitto angannire yaano shaqqada agatto labbinore deerinsa garinni woroonni gari mannu dodharati.

mini kuni mayiinni minnoonni mineeti? minu kuni mayiira wiliilanni no? minu gaatara leellanni noohu murote dani mayiine woshshinannihoro xawisi ?

Tini misile leelishanohu Manu dadalo dadalanowa ikasinna dadaluno addi addi sagale saga'linnanniwa ikasinna saga'linnann yanara ofollate horoonsi'nanni barciminna hodhishu uduunichi leellano.

Misilete aanna la'neemoti saadatewiinni afi'nanni ado ikitanna ado macibeetira lowo kaa'lo uyitano tene ado afi'neemohu minni saadaniiti minni saada gidoono lalu wiiniiti.

Babbaxxino dani maashinete uduuni no gede wo'minke anfoommotta ikkittanna kone maashinubbate uduune footto kayisate ikko wole wole yannite hajora horonsira dandiinanniho.

tini misile maa xawisano? maanu mageshihu ganba yino? mancho mayi aana guluphite no?angase hitto asite no?manu mayi anna offole no?mancho maa uddidhe no?

Doogo qachuni qacha taynse sa'nannitta ikkittanna tenera kayi rukkise ajishe umisira qole doogote baatto adhano mannira kaajado qaafo adha faayyate.

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? tini misile maati maa loonsanni heenoonni dargaatikka

tini aleenni leeltanno misile maa leellishshanno yaannohura addi addi gari tiro woy akata aa dandiinanni tini laalote guma intannite mango yaamantanno danase bicate leinohura

Xageette! Kuni coyi hiittoho? Wiliilete guunjjo maninni kau? Hayiiso maninni fulitte haanjidhu? Woro hige kubbanni noori maattiya? Woroonni leelannori maatti?

Haqqichchotte birixxe aanna duunname noori maatti? Darigu hiikkotti? Farro hiitto asse nooho? Saadate? Woyi moichoho? Badenna godowu danna hiittoho? Kiiro me'eho? Su'missinno ayiitti?

Elekitironkisete uduunichi amandanni gara baxano kone amandanni woyte lowo geeshsha agaranna gawajjanore bande afate iimasi borreessine woraniri borrote dani umisi lowo geeshsha kaa'lano.

sissichu manchu beettira mayi horo aanno ? manchu beetti sissichu nookki yanna roorenkanni amuwu waasa mayiinni qixxeessanni dayiinoro xawisi ?

Dubboho lowo danita ikkitino haqqe kayinse aguriro tini lophitenna dubbu dolamme nookkiha agaranna haqqe ahiniro nafa wirro kayisa ma horo uyitanno?

Kayinsenna fulte sinna hala'lite base wo'mite iimase dararte daraarote giddo guma laalte mannaho horo uyittano haqqe togooti duucha no base basete.

Eegenshiishsha egenshiishshaho yaa mayyaate egenshiishsha hiikko gannanni egenshiishshuyti horosi maa labbannohe egenshiishsha fushshannoha maati yinanniro ofoottoha ikkiro xawisse chaalattoe hanni qummi assie

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? mannu lamu mayi keere haaranni nooikka

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kuni ishine tunganni baychi giddo nooti maati

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mageeho irishu? Maa kaansoonni? Mereerroho uure noohu maatti?

tini base mayii owaante uyiinanniwaati mannaho? kuni baalu haanja uddano uddire ofo'linohu mayiiraati? tenne owaante afirate haranno manni maa assa noosi?

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? kuni mini hiitooho lellannohu

Mannu hijaara galatenna uduune wodhate woyi babbaxino biiro asirate horoonsirano konni hijaarira albaanni noohu maati? Hijaarano waalcho mayinni loonsoonniro kuli

Kuni beetti isheetu yinanniha macca beetti ikkasinni itiyopiyu giddo macca manchooti yaamamnni qole kaeenttini Kuni beetti heerannohuno adisawahooti Konni beetti loosi maatiro buuxxe xawisie?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuni baawuri mamminni mamira haranni noohoikka

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? manchu hiitooho uddirinori hiittoho gobbasi mamiichooti isiti ?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kunni mayi birixeetti? Minu maa woraanniho? horo maa affirinno?

Agatto hamatta heedhano kuri heedhano hamatta giddo mite mite kakacha agatto heedhano isera iimaho wolere lende loonsannite hatte agatto daninsanni iimaho lendonni ledo bikkinni bande afa dandiineemmo.

kuni misilete aana leellannohu koattete. tini koatte seennu lekkate wodhannota ikkite danaseno bullate yine woshshinanni. tini koatteno noohu uulla jibbu aanaati.

Ayeede qaete mine biifado jawu manni jawa asse giddo faayya biifise halashe minnano ayee yannara korkatuno jajjabbu manni minu rukkanotta dibaxano iserati.

Rosiisano rosaanote jawa lawishshati loosanori heedhano heeshshoni hattono annimate akata afiransanni ,lowo geeshsha tene base baxxinoha assanori siccu amurate assine ayirrinsanni hee'nonni garati.

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni motorete lamu manni mamira hadhanni nooreetikka

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kawiicho mannu maa assanni no sidaamimma leellishshannore maa uddidhe no

Kuni ayimate xawishi woyi sumuddu ethyopiyaho mechaali isportete budune ikite leeltanota leelishano yaate worooni hige ethiyopgiyi bandeera woronihu leelano yaate.

Mannu mittowa uwe musiriro hayyoteni amamade cukke qolano manni baadihuwa hare marre layirano hakku la"ano mannino shaqado anganni cukke qolano musi'nonniwa bade lae.

Tinni misilete aanna la'neemoti tuqu xaadooshe ikaseeti konni tuqu xaadooshiti horosi manu Manu ledo xaadooshe asate qoleno addi addi borrote sokka boreessate horoonsirano.

kaameelu manchi beettira mayii horo aanno? manchi beetti kaameelu nookki yannara basetenni base sa'annohu maricho horonsireeti? kuni kaameeli dana hiittooho?

Shiimadare anga amadate baxiranokkire giddo worre raranse anga amande hasi'ni base harano giddo uduune woyyano garinni hakko giddo umosi wodhine keeshshisha dandiinanni.

Danchaho, hanni xa kayinni konne umo anga kayise rahenna suwise • Macciishsha nabbawannonkehu ayeeti? macciishshitini? aana tayissanna Doogo ha’nanni woyte doogote wodho Rosaano, hasaabbini?

tini misile muronna laalo xawissannote tini muronna laalono dancha gede masimarunni loonsoonniha qunqumado shaana giwirinnu hayyo garini loosaminoha leellishshanno misileeti

Wedellu Seenni budu uduunne uddirinori maa gananni no ? Shoole seeni uddirinohu budu udduunni ma dagaho ? Seenu biifino daraarcho hiisse gowino ?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kawiicho mannu hashshanso barra haranni nooikka motoretenni me'u manni ofolle nooikka

Kalaqonna qooxeessa kalaqonna qooxeessaho yaa mayyaate kalaqonna qooxeessa yineemmo woyte hiittooha lawannohe kalaqonna qooxeessa marichi kalaqinohoro woy ayeeti kalaqinohu afootto

Kaameellate uduune hidhinani loosisinanni woyi soori'nanni base ikkittanna xawishshaho ikkanoreno qummi assine woroni mannu affe daaye horo afirara yine badheni gidde minano mimmitu iima bandikkini mayra duune miniya ?

Sumudu kuni itophiyu daga dagoomi giddoha ikkanna kone mite daga bude ayimmansa leelishano garinni daga summu yte sumuxitinoho Tigirete daga xawisanoho

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kuni mayi egenshshiihshsaati mayra borreessinoonni borrooti

Muro duuchu danniti heedhano uulate aanna insano lamewa beenkanni saga'linannitanna saga'linannikita yene beenkanni tinni muro kayinni hiitene widira hige gaamantanore xawisi?

Misilete aana la`nani henomoti tini gitaare adi adi daniti adi adi huuro woyi babaxitino huuro uyitawota ikite leelitano yaate yineemo.

konne bayiicho leeltanni noo godo'laano? hiittenne gobba godo'laannoti? tini godo'laano uddidhino uddano hiittoote? baalunku goowaho wodhite leeltano coyi maati ?

biire mannaho mayi horo uyiitanno? biire nookki waro mannu mayiinni borreessanno? tenne biire dani hiittooho? tenne biire su'mi ayeeti ?

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kuni chiyina lawannohu maati badhesiinni noohu maati

Tini misile leellishshannohu sagale saga'linanni saane ikkitanna, tini sagaleno danaseno haanjate, tenne saanera sagale worriha ikkiro lowo sa"ate qiidikkinni keeshsha dandaanno.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Uulla hiikicho noo? Kawi mamaatti? Borro mayiira borreessinoonni?

Kuni misilete aana lellanni noohu mini uduunicho ikkanna isino sagale loosirate horora hosannoho. su'masino distete yine woshshinanni sagale raisi'naniho .

Togo yinanni woyteno mittu mini minaanninna minaama albillicho heedhanno’ne heeshsho woyyaabbinota ikkitanno gede amaalantine assitinannireeti Kunino ki’nera calla ikkikkinni ooso’nerano heeshsho injiitinota ikkitanno gede dimixi’ra?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? tini madirake maa assitannote

Duucha kilaassa bushshunni loonse hunda woyi minu haawiitto kinchinni usurroonni? Mitto ragaanni qalame buurre lanki raga buurroonnikkihu matiraati? Beetto gonna uduunne hayishite haganni no.

Tini misile leellishshannohu seennu roduuwi qodhannoha ikkanna, tini ko"atteno lowontanni biiffannota ikkitanna, roorenkanni togoo ko'atte qodhinannihu ayyaanu hee'ranno yanna, hattono maasso heedhanno yannara.

Huxxa qorqorote qaafichinni loonsonihura biifinse assine loonsonni gari baxisinoe togoo ogimma afidhino wedella base basetenni xinqine lende jawaachishiro lowore loosse leellishano.

Sidaamu dagoomi qoqqowi mootimma dagaha qolote uddano uddirino manchi woyi sidaaniikkino manchi ingilizete afiinni uyino egensiishshaati ? Badheenni maggaarraju awawaamu leellanno.

Tenni misile aleenni leelittanni nootti maa leelishshanno woy xawisannori may noosse yinne la'neemmori maattiya yinummoro dorunni loonsoonnihu boosso wodhinanni bacceettinna doru disiteetti

Baadiyyete mannu duucha yanna koni garinni dikirano dikko, mannu waasa weeseniha usure faradoho woyi harete hogowe abbe hidhano mannira dikko abbe hiramaninna hidhanni rosino, rosamino garati.

tini misile leellishshannorichi mininna dubbu saada yineemmoreeti xa tini leeltanni nooti misilete aana mini saada widira higge gaamantannote me"ichote yaate.

kuni uddno marre layii'ne lakka'amme gophinanni mineetinso mulla marre hidhinanni mineeti? tini mnna ikkitinokkiti manna labbannoti maati yine woshshinannite ?

tini misile leellishshannorichi egenshiishsha ikkasi leellishshanno lawishshaho la'nummoha ikkiro wolewa ikkinore woy ikkara noore xawisate yine balaxote luuketenni fushshine mitte basera

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? tini elekitiroonkisete shiwo mayinnite maaho horonsi'nannite

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? tini doogo kolishsho hiitoote mayra loonsoonniteikka

Mannu lekkate caamma waajjonna kolishsho adi'noha qodhe mitto anga amde nooha leellishshanno footooti. Caammu labbaahu wodhannoha ikkanna lekkate leeltanno bolaale jiinsete.

Kunni misilete aanna la'neemohu sidaamu afoo yaano maxaafaati. Kunnino rosaanote maxaafa ikanna rosaano gidosi amadinore baalare rosanni xiinxalitanni horoosidhani maxaafaati.

mini misile leellishshannorichi misilete aana noorichi su'mi worimete (beessaallate) yaate tini uyiitannonke horo mittoricho murate horoonsi'neemmota ikkitanna roorenka amuwu horoonsirannote.

Hodhishu uduunnichi su'mi maati? Hogowe noori maati? Hogowoho iimaanni mageeshi manni gidenna mageeshi manni uulaanni no? Badhesiinni noohu maatinna maati?

Manu mite rosu hoowe gidoonni marichira ofole no? Kunni ganba yee noomanni mereero meu fannu ofolinnanni barcimminna badhensaanni hiitoo kuula buuroonnihu minu afammanno?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori manna, kaameellanna maanchu angatenni xiiwanni nootta hodhishshu gaare leellishshanno yaate.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro moola baatto aanna gaaru seedu ilaallammu noohu leelanno

Kuri lowo geeshsha iibbino way baattote giddonni burqannohura mannu hayishshi’ratenna boohaarate horonsi’ranno labbannori heedhannowa bade afatenni horonsano seekkine huwatatenni kalaqamu qarqara maala’late egenno halashshi’ra dandiinanni?

Kuni la'neemohu sidamu, amaarunna ingilizete afiini tiro borreesinoonniha ikkanna kona maxaafa horonsi'ne ingilizete afoo sidaamu afiira soora woyi tira dandiinanni.

Gido'le uyiitanno horo maati goddo'le godola'ni leelanno wedelli uddire leelanno uddanotw dani leelishanori maati tenne godo'le su'ma maati yine woshinanni

Kunni hijaari ama'note mine ikanna Manu kaaliiasi huuciranninna maga'nanni heerano qulaawa maganu mineeti yine woshinnanni tinni ama'no hiitene ama'nootiro kuli?

Kuni misilete aana leellanni noohu mitte beetto ofolte nootanna iseno kolishsho koote udidhe nooto leelishshanno hattono hisataamu albinni kawa qolte la'anni noota leelishshanno.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro duuchu lali kolidunna duumaadu lali giddo waajjo baro hayiisso ittanni leelattanno

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro haqqu sanibeelle loonse woroonnitti biiffanno garinni seesse noo

Qaaqquullu amadooshshi hiittooha ikka noosi? Qaaqquulleho anjesa dirira heedheenna addintanni assa hasiisannorichi maati? Amuwunna annuwu qaaqquullinsa heeshshora shiqisha hasiissannori sasu qarurichi maati?

mannu kuni leellanni noohu kiikkonni qoqqowi mannaati? mannu kuni marichi daafira hasaawanni no? kuni kursete albaanni karroonni hocci hiitte dagaho?

Tini la'neemoti dirafte woye diraftete kawaa hige noohu biiru anganni agatto ikkanna aga hongiro kayiinni danchaho giddosi worooni alkoole bushate.

Sidaamu daga manni ayaanna ayirisate fule noonna angansa amade noori maati? Udidhino uduunni maati? Qoleno angansara amade noo sicci hiite dagaho?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kawiichi boohrranni bacho lawannohu mayi heerennati

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? quchumaho ? hiito mini leellanno maa assinanniwaati mamiichootikka ?

Tini misile lelitanoohunna affanittahu sidamu quuchumi gido hawaasi rosiisaanote rosi kolleeje hannafattu dirona imasse lelittano doyicho woy suumuda xawissanonna lelishshano

Kuni kalaqonna qoxeessu goddo mitto ikkinohu haqqete muro gamba yite chibbo ikkite fultinota leelishshannonkeha ikkanna tini haqqe fooleemmo diilallo uyiitannonkete.

Sidaancho xuma jawa mancho umose bukkicha qolte woyi haransire mitte anga xila amadde goowaho diigga dirre jawa daga mereero woyi qeexaalu giddo uurrite no

Kunni misilete aanna la'neemohu seensilu uduunicho ikkanna Kone uduunichono horoonsi'nannihu boohaaranni mereershiranna hattono addi addi darga biinfileho horoonsi'nanni uduunicho ikasi leelishano.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro uulla sharaho duunoonni shamaxxe nna qereqendo nootti leelittanno yaatte

tini aleenni leeltanno misi maa kultanno yaannohura addi addi akati nooseta ikkite duuchchu garinni kullanni tini sagalete mini noota leeellishshanno egenshshiishi leellannoe

Lekate kaase xaa yannara lowo qeecha uyine loonsanni hee'noonnita ikase leelishanni nooti qaangannite tinni yanna baadiyete heedhano godo'laano ganba asine qajeelshinnanni hee'noonnita leelishano misileeti.

Kuni misilete aana leellanni noorichi afantino gashshaanonna annuwa ikkitanna insano, okiteri abiy ahimedihunna kalaa desti ledamohu mitteenni leeltanno yaate ,

Kuri keerunna ga'labbote biiro hundanni loosanori adawu agarano woyi qodhano duuchante yannara mannimate gunte ispoorte loossano gede ayiino afinote insa horo baxxittano jawaantensanni.

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni kawiichi goshshatto heedhuro iddamaanchote ledo marre foto ka'nanniwaati

odhaanchu kuni hiikka haranni nooho? kuni qodhaanchi callisi mayiira haranni no? tini uddano kuni qodhaanchu uddirinoti maa xawissannotero xawisa dandaatto?

Sase gobba gashshaano jajjabba xaade badhensanni lamala sicco wodhite tenne gobbuwa sicco badooshensanna gobba gobbate noose ayirrisame xawisanni keere dudubanni sokkansa saysanni no.

Ech. Ay.V/Eedisi dagoomaho iillishanno qarri maa maatiro xawisi Ech. Ay.V/Eedisi roorenka gawajjannohu ayeti? Ech. Ay.V/Eedisi ittisate qoodi ayeho? Ech. Ay.V/Eedisi marichi korinni amadannoha lawannohe?

Tini mu'rote tini mu'ro laalote gaamo giddo gaamantannota ikkitana su'mase appile yaamante woshshantanno laalooti intiro lowo geeshsha coommitanno laalooti yaate.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? maxaaffa tini maa assitannonnote duuchu dani maxaaffa hiissi'nanni

Agatto duuchu daniti nootti ayeerano xawoho tene yannara tene agano manni dimbacho yinannihu agatto calla agano daafotinso woluri keenaniri heeranokka ?

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? kawiichi doogote kuuu'u maati dana kolishshu ? kaamelahoikka ? minu hojja jawahonso ku'u ?

Danancho mayiteniha ikko labbaluha biifisate loonsanni base giddo biinfileho ikkanore anfe qixeesine manna goshshoshanore worani base labbano umu dananna assine worooni garira.

Mannu ganbba yee noo base hiitoote insa mule leeltanno barcima aana noo hoccu dani hiitooho mannu uddire noo uduunu dani leelishanori maati

“Konne biifano mini mootimaniha ikkiro assa beettu adhe daynoricho baala uysita, hasiissannohere kuleemmohena maricho “Kageeshshi geeshsha dioottoe, techo assattoe?” yiisi.

Quchumu gido mannu hajosira haranni nooha ikanna Manu lamente qacera manna mereerse noohu hudhishu kaameeli meu leellanori kiirte lae kuli?

Batto ummanni uduunni mittu mittunku su'mansa maati yinanni ? Uurrinsa kansanni qotto mitte me"e Birr ikkitanno ? Cu''u noosi billawi me'e birraaati ?

tini misile giwirinnu loosi giddo mitte ikkitinota darchaamo tuma leellishshanno misileeti isono dancha gede assine usurre worroonniha kiirosino batinye ikkasi leellishshanno

Huuccattote base ikkittanna albaani fule mitto dani uduune uddire noohu seennu labballi agittawanni huucciranni no wi'lanni umonsa Heeshshi asse kaaliiqira.

Babaxitino laalo ganbba assine worre heenooni base hiitoote tennne laalote su'ma maati yine woshinanni ise mule leelanno wedelli loosano noori maati

Tini misile leellishshannohu manchu beetti soodo qoxinowiinni kae hinkosi hashshiranno saamuna ikkanna, kuni saamunino babbaxxino bakiteeriyi hinkote giddora e'inoha fushshate kaa'lannonke.

Kaasse leelitannoti ayi godo'lannote qaaqu maricho gannaraati lowo geesha ikke kubbanni noohu? gonnete leelitannoti haqqetenso wolereetiro shiqi yitte ka'e la'e xawisha uyi?

Yamaha yannohu huurote udunnichi su'misi maati ? Yamaha yannoha huurote uduunnicho mayinni loonsoonni ? Huurote uduunnichi lamenta qacce gannannihu yannichu me'e birra ikkanno ?

Rosu mitu manchira maatete hattono dagate gobbate lophote egenno heedhuro ayeeri dibushano tene kalqera kaaliiqira worooni ,egenno noonsa daga qarra xaadanonsaha hayyote tidhite keerunni e'e fultano tene kalqera.

Sidaamu afii borro qaalla yaano maxaafa loose dikkote shiqqishinohu Alemu kirbiha ikkasi xawinsanni hee'nonni gedeti noohu giddo amadosi gudise afano hooguummoro baxisano qixxawosi gari.

Misilete aana la`nani henomoti tini bunu siinena bununna buna woran ofolshishani ofolshishancho buna ganfe siinete wore hee`noni kayini bunu xoxisine hee`noni.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro budeennu tirette aanna duunnammenna qaamattonno hatto danu danunkunni loonsse woroonnitti leelittanno::

Jawa shiima wedella gercho yinikkinni biifa hasirano baalla hasirano garininna bikkisinni owaante uyinanni biifinsanni base giddo tini horo baxxittanote baxisinoe awabba qixabbinoti.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kawi bayiichchu mamaatti? Maa loonsaniwaatti?

Mannu barru-taali arrishshora maa towanyo assanni leellanno ? kaageeshshi manni maayra doogote fulle uurrino ? Doogo loosanno kaameelira albaanni hige mannu mayra uurrino ?

Mine horoonsi'nanni uduunicho ikanna uduunichu su'mi maati? Dannasi hiittooho? Horosi maati? Marichi aanna wore hee'noonni? Uduunichu dannasi biifadohonna konne uduunicho mayinni loonsanni?

Doogote qacce assine qooxeessase agaroni gari wole base mannira rosicho aanoho la'ne calla lowo rosicho adhinanniri lowori nootta buuxoommo ani ane garini.

tini misile lamu jajjabbu manni galtenna gashshaanna lawanori mitteeni ofolle isi angasira laalcho baqeelinniha lawannoha amadeena se kayeenni hagiidhite oso'liatanni no

qiwaate mannaho mayi horo afidhino? tenne qiwaatehu dahu hiittooho? mkiirose me''e qiwaate leeltanno? tenne baalantehu qiwaatete su'mi mayiira mitto ikkino?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kiboordete. tini kiboorde maga'ninanni yannara lowo geesha maga'no biifissannote.

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? mannu kuni udirino gari maa leeelishshanno hiittore uddirino ?

Kuri aleenni misilete aana leellanni afamanni noohu murote kaashshooti kuni kaashshi maa xawissanno misile tini marichi horo afidhinota labbe leeltannohu

Jawa ijaaraati kuni ijaari ijaaru aana loonsoonniho baattote aana hananfe ali geeshsha hojjaameessa assine minnoonni mineeti. Koni mini hunda duuchu kaameli afamanno.

kuni godo'lete uduunichi giddo mitto ikkinohu su'masi maati yine woshshinanniho? kiirosi me"eho? godo'lanni noohu mannu noonso dino? worroonni bayeechi maa lawannohe?

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni kuni seedu umu danancho ikka dandaanno

Kalaqamunni afi'neemmo muro giddo mitte laalo ikkitanna kurino mango, hababe, hoophe nna muuze ma horo uyitanno? Kurino hiitto baattora kayinsanniro kulte mashalaqquwa uyi?

Sidaamu hundinni kayise amate adhe daayinohu jawu budi noonsa isino fichee cambalaallate budeti kone ayyanna ayanto barra lae murtara togo ikkite ofollittano.

kuni afantino gashshaanonna annuwu giddo noohu manchu mama ofolle no? uddirino uduunni hiittee daga xawisannoho? illseira maricho wodhe no? angate maa amadino?

Kunni uurinno manni mamaiho? Maa loosanno? Umoho maa wodhinno? Hiitto ikke nooreetti? Mamaatti bayiichu? Ayi la'anni noo? Badheennsaanni noori maatti?

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? intannina anganni mine noori maati kowiicho mannu me'u no

Saanete aana loonse worrinniti qaamatto mayinni loonsoonnite ? Shiimiidi saanera worroonnite qaamatto maayi maalaati ? Sagale mayra loonse ka'ne fano worroonni ?

Kunni hiijaari leelanno base hiitoote aanasi leeltano qalame marichi danita labbanohe aanse leeltanno hincilaaluwa maricho leelishano giddose leeltano shibba maricho kultano

babaxino darga hedhano muro laalich kuni mati yine woshinanihooro horosino maati? isseno manchu beetira uyitano horo baxxinohunni maho kalitanoro kuli?

Manchote goowi Ali mama noose? Maa loosanni offolitte nootte? Mulese marichi noo? Minenso gobba nooteya? Ma danninni afanttanno? Wiliille maninni fulittinno?

kawicho bayicho mayyii'ne woshhsinanniwaati? hattono, konni mini giddo leellanni noo uduunni su'mi ma maati? mine me''e wonbare leeltannohe? me'e televiyii'ne no?me'e jipaase no ?

Tinni misilete aanna la'neemoti ooso godo'litanni bohaartano godo'le gido qalete yananni godo'leeti tinni godo'le qaaquulu calla godo'lanota ikase leelishano misileeti.

Addisi ababu katamira leeltanno jajjabba inaarubba leeltannoe insawano jajjabba shibba sayinsoonni doogga shibba jajjabba obs televizhiine xaabi noo jawu ijaarino leellanno.

kur rosaano maa assitanni no? uddidhino uduunni maa xawisannoho? kiironsa mageeshshite? insara labaani maye leellanno? seennu rosaanonna labballu rosaano badde kuli?

Qalame uyiitano addi addi horo maati qalame horoonisinanihu mayiira qalame loonsanihu mayiiniti ise afantanno base leelishanori maati aanase boreesantino borro hiitoote

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro kuri udidhinno gari isilaamma lawanno yaatte

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? qaaqo maa amaxiitte daganni nootte? isera woroonni hige mayi nooya?

Kuni waayi jawu mamatirolla woyi afo base addanka baxisanote itophoyu giddotiro ayee gedeno ikkuummoro mare daa"atta baxeemmo muli yanna kawa ani anetete qaale e"oommo.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Maati su'mansa tini saada? Mayi giddo noo? Maa asittanni nootte?

Lekkate wodhinanni koatte tinni quxancho qarame faashine ikkite waajo dana afidhinoti meya beetto calla lukkanotta ikkitino daafira shaaladote iimaseno ikko giddoseno.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuri lamu wedelli wayi eela maa assitanni nooikka beettu goowaho wodhino fooxi maati

Gittarete woy kiraarette maattikka ise? Maa labbanno? Mayi aanna worrenna nootte? Maho godo'linaanni? Siribahonso masumuurette? Ayi godo'lanno ise? Mama loosante daginno?

Konne barcima loonsoonihu mayiiniti aanasi buurooni qalamete dani leelishannori maati iso worre hee'nooni hijaara loonsoonihu mayiiniti isi leelanno qoxeesi maricho buuxisanno

Riqiwantannonna riqiwantannokkita kalaqamu jiro la’nummoro riqiwantannokkiti baattote shiilla gedeere qorophotenni horonsi’ra hasiissanno Riqiwantanno jiro gede batinyunni diafantanno yinani insano ayioti?

Tini misilete aaniti motoretenna woy dhoqqi dhoqqetenna mitto beetootinna mitto qaaqqooti kuni beettu dhoqqi dhoqqesi haayishshiranni noota leellishshano misileeti tini.

Saletenna bunu mineeti. Konni bununna sagalete mine biifadu garinni loonse horote daanno mannira injeesine aguroonni mine ikkase mannu ofollinonna minu gari xawisanno.

Gangalattote base gamata togoti heedhuro manninke hakeeshsha diborasano hiikko hosokka hiikko godo'lokka hiikko danchare la"ani daa"attokka yee doodhiwa dode marre gangalattatella

Tini aleenni leetannoti biifado misile adi addi akata afidhinote woy addi addire kultannote tini kultannori tini motorrate manna iillishshannote dargunni darga woy hodhishshaho

Tini misile leellishshannohu mittu beetti xissaminohu goxe nooha xa'mara marrohu isi mule ofolle xa'manni nooha leellishshanno misileeti, beetuno angate marfe qasi're nooha leellishshanno.

Saayiinne geesha mageeshshitte? danna hiittotte? Isa aanna mayiinna mayi noo? Aleenni mayi gumaatti? Woroonni noori maa lawanno? sagale ikaanokka isi?

Manchu xabbanni no ampuulle angatenni mayra amadino ? Manchu koreente mayra xawisanni no ? Ampuulle mayraati umo dugunuunsine suntoonnihu ?

Beetto tini looso murcidhe loossani badalate bulle ,baribare daahame maxine hattono wole wolere gamba assite duunaho gobba karte hirtanni no gari baxisanoho.

Kuni misilete aana leellanni noohu muronna laalote yaate, tenne muronna laalo mannu hirate ikko itate gamba assinannita ikkitanna, iseno awukaado, mango afantanno yaate.

Sidaamu dagoomi qoqqowi mootimma giddo hawaasi quchumi Mannu jawu sumudaho albaanni fule bensa daayye ijaarira albaanni uurre ortodokisete ama'no ayyaana ayyirisara fule leellanno.

Tini misile leellishshannohu roso ikkanna, afantino gashshaanonna annuwi mittimmatenni gamba yite rosaano marte towaanyo assitanni noota leellishshanno misile ikkitanna, kuriu giddoonnino desita ledamohuno leellanno.

Hodhiahu aano horo maati hodhisha loonsanihu mayiiniti kuni hodhishi afamanno base hiitoote mulesi leelanno mini aana buurooni qalamete dani hiitooho

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kunni togo assinne mayiinni loonsoonni loosootti?

Ech. Ay.V/Eedisi dagoomu heeshsho aana addi addi qarra iillishshanno Kurino, qaaqquullu aana iillanno qarra, loosu basera iillanno qarranna maatete diigama abbanno qarri maati?

Kuni aleenni misilete aana leellanni noonkehuj waasa hogombe dikko fushshine hirrara usurre worroonni waasa leellishshanni afantanni noonke misileeti tini yaate

konne bayicho seekkite la'atto woyte maa asssi'nanniwa lawannohe? kuni rosu mini hiitto rosaano rosanno mineeti? konni mini'ra hiitto kuula buurronniho? konni mini albaanni no baatto hiittoote?

Tinni misilete aanna la'neemoti muuziiqu uduunnicho ikanna su'masino gitaarete yine woshinnanni kunni uduunni magano magasi'nanni yanaranna sirba sirbinaanni yannara horoonsi'nanni uduuneeti.

Tini misile leellishshannohu addis ababau quchumira qarra borrote mine ikkanna, kowiicho bababxxitino loosu kaayyo afi'neemmowa ikkanna, hattono mannaho kaa'lo asitanno looso biirooti.

Gobba fushine gashshaanchu wombare woyi barcima worreenna mannu basete noyikkiha base sammi yitinotera worooni gede qummi assanori dihoogano ikkonna kayinni mayratikka ytano hedubba ka"a dihoogano.

Waayi du'name harani noohu no waajire kone kawanna ka"a tansae fulanokki gedenna baatto hoshoshate ba"anokki gede assine loonsonihu jajjabbuwa jaqqe no.

Ooso gobbomu fonqolo adhittanni uminsanni buqensa horonsidhe seera agarte ikkite fonqolo loossani no gari lowo geeshsha woloottaho hexxo ikkanoho tenera qeecha'ne fultinni baali hawalle hagiidhitinni.

Tini leellishshanno misile gobbate geerra ikkitanna, kuri geerino angansara siqqo woy urde amade, seemma woy gaawe uddidhe biiffe qeexaalitanni noota leellishshanno.

Kuni manni baxisanno gede ikke koyarete woye soqqamaasinete uduunne uddire fulinoha ikkanna ikke fulino gari lowo geeshsha baxisanno hitte amma'no harunssanno manna lawannohe?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mixashshote. tini mixashshono sagale raisirate horoonsi'nanni.

tini aleenni leeltannoti maati yiniro addi addi akata amaddino misileeti ikkollana xawissannori maatiyya yinummoro tini misile lalu leellannoe duummadu goowaho siwo noori

Kunni quchumu qooxeessa ikanna konni qooxeesira bunnu minninna sagalete minni nooha ikanna konni minnira albaanni noohu maatiro seekite xawise kuli?

Tini misilete aana lelitani noonketi awuqaatona timaatime dikkote dikirasinete hirara yine fushine hee`nonita misile leelishanonke yaate tinino mannu ite duuwawote yaate.

Qoleno, Afirikunniha saino dadille, xaa yanna sharronna albillittete hexxo yitanno sokka amadinoho. Kuni leellishannohu, Afeworqi Takilehu, bilchaata loosaasincho ikkinotaa afootto?

Tini aleenni letanno misile maati yiniro addi addi akata amadde babaxitino horo woy xawishsha afidhino tini haanja muroti woy haysote biifinsoonite yaate

Suuqe duuchare kamalte amade dikkote mereersha ikkite no lawishshaho jajjabbu manni udirano gaawe waajjo, hattono giddoni udi'nanni uduune wo'ma dadda'littanni noote beetto.

Tini misilete aana leeltanni noonketi mitte beetto umose babbaxxitino diigga woyi babbaxxitino hiqqonni usudhite noo beetto leellishshanni noonke misileeti yaate

konne darga la'nanni hee'noommori maati? hiitto dani mannaati? hikkoye qoqqowi mannaati? kolishshoodehonso biishshoodeho? me'u manni leellanni noohe? me'e bajaaje la'anni nootto?

Albiti duduwo dudubbano woyi ikke gobbate qoqqowoho ollaho ikke hosire gamba assine odeessine bubbete iimanni qolle dagate iimani ise televizhishinete widooni saynsanni.

Hanni konninni aanchitine maate quwisatenni afi’nanni horore la’e Ooso mule mule ilatenni daanno qarrinni gatate maatete quwishsha horonsi’ra addintanni busulle di'ikino?

Fa'nancho lekka horo fugge amadanokki koate ikkittanna tene assine loonsonni gari baxisanoho mannuno togootta lowo geeshsha hasirano quchumu qooxeesira ani umi'ya hasireemmo togootta.

Mininna loosu uduunneeti insano sasu billawi mitte haqqe boncanni meesane lame baatto loonsanni qotto mittu bushsha hunanni akaafa ikkinota leellishshanno.

tini misile leellishshannorichi afantino gashshaano ikkitanna afantino gashshaano yaa daga gashshitinoreeti yaate lawishshaho qoqqowo gashshitinori federaale gashshitinori heedhanno konne baala afantino gashshaano yinanni.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kowiicho mannu mayi heerennaati alba alba hige seennu callu noohu

kuni minu mayi mineeti? konni miniti horosi maati? konne mine mayiinni loonsanni? ofolinanni barchimi meu leellanni no? danasina hiittooho ?

tini misile godo'le leellishshannote tini godo'leno lekkate kaasera itiyophiya riqibbe hadhannore harisate qixxaawo aana leeltinore hattonio adawu agaraano noota kultannote

Hanni seenu giitare horoonsidhanno hayyo lawishsha aannoehu ayeeti? Hanni hara’matena? Rosaano qoonqote hara’manna seeda Taqa Loossinanni yaa mayyaatero kulannoehu ayeeti?

Kuni la'neemmohu minenna galanni mine ikkanna konni mininna galanni minira aanaho buuroni qalame misile loonsoonita labbanno galanni mini ducha dana ikkiro dibiifayoo.

Mannu maaho ganbba yiinno duunammu Kuni? Mereerroho maa wodhinno? Mama ganbba yiinno? Loosanni noori maatti? Maa udirinno? Maninni fullinno insa?

tini misile leellishshannorichi kalaqonna qooxeessa ikkasi leellishshanno lawishshaho la'nummoha ikkiro kuni leellanni noohu wayii misileeti qooxeessaho muro no jajjabbanna haqqe no.

Mite daddalu gede assine rosoho fanoni uurrinsha mootimmatewinni fajo afidhinotta ikkiturono jajjabbare baxxinore doorishaho dishiqishino rosu danna rosamore callati shiqqe noohu.

Fayyimmate agarooshshi loosaasincho ayiddira Maatete Quwishshi Mayimmare hasaawa assitanna Maatete Quwishshi Mayimma Keere galtini ayidde? Lawishsha Xa’mo Ooso quwunni ilate hiittoo doogo horonsi’nanni?

Gobbate gobbanni sonke saadate maala ontayinna shoole aliidi miiliyone Amariku dolare gamba assinonni yinanni odoo, ishi hatto ikkinna eella saada ce"e galtino dagara mayra saadasara waagu wofi yaanonna ?

Beettu huurote uduunnicho mayra uurre godo'lanno ? Ama'note mine faarso dukkisate godo'linanni huuurote uduunnichi su'mi maati ? Huurote uduunnicho godo'lanni noo beettira daraarcho mayra worroonni ?

Kuni misilete aana leellanni noohu biifisate, konne bayiicho babbaxitino dani pirogiraame heedhuro konne bayiicho abbine assa dandiinanni baseeti yaate .

Kuni misilete aana leeltano bandirra woyi gobba woyi ayimma xawisano bandiirati kunino mittu etyopiuniha ikkana mittu kayini russiyuniho kurino gobate ayiimate xawishati yaate.

Misilete aana afantanoti kuri budu uduune udidhewori adhantinori woyi adhantara noori udidhano udunee ikinota hendoomo yaate beetote kayini dananchise seedaho.

Jajjabba mani, harammaadda haqqenna hayisso afidhino Shiimmaadda tulluwa, Abbaayyu Garbi, Bilaatte Laginna Ooitono heedhanno Kurino dancha biinfille leellishshanno udduni Qoleno tenne paarkera addi additi dubbu saadani loonsaniri maati?

xaanixe henonniti koolisho xushsho umise birxichira amadinoti hanja meeroroho haakini suwise culku daniti birte qansaniwa afixinoti maati yine woshinanise? su'maseno?

Dottoru tewoodiroosi adanehomi illete manaxxire wodhe goowaho karawata wodhe oso'lanni no. Waajjo Latino kolishsho koote uddirino. Kalqete fayyimate hajora qara sooreessaati

Kuni sidaamu daga ganbooshu base ikkitanna qoleno konne dargga sidaamu budu baseeti woyi hara yine woshshsinanni Kuni mannu ofolle nooha mayiinni lonsoinnihoro xawisie?

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? tini misile maati motore mayra uurrite nooti mayrati

Minnate albaanni hala'lado doogo leeltanoha ikanna tenne doogo aanna noohu maati? Hoowete gidoonni hige afantanno muro hiiteneeti? Hoowete waalichi mayinni loonsoonniho?

Ilete daa"attote seyara yine loonaoni looso ikkanna aleni dooyicho kalanqe assine worono aleno gondonni gari faayyaho isera mulle qiqishancho doogo tayinse sa'nanniti no gedeti.

Madaabbaru aana worroonnihu maati? Horosino maati? Xagichimmate horonsi'nannihonso sammi yine intanniho? Duucha woyite hiittoo qooxeessira afamanno? Danasino hiittooho? Mayinni bikkinanni?

tini misile leellishshannorichi booso wodhine horoonsi'nanniha gullicha ikkanna kuni gullichi mixashsho wodhate midaano woy diste wodhatenni hattono booso booso wodhine horoonsi'neemmore baalare amadate kaa'lannonke.

Kuni misilete leelanohu baawuranaa gide woyi badalate gide woyi hayixu gide woyi gaashete gide ikara dandaano yaate manu daaqe sagagale afiranowati.

tini misile leellishshannorichi saada ihhitanna lawishshaho saada lamewa beenkanni mini saada, gobba saada yine beenkanni mini saada yaa lalu, me"u,gereewunna hattono harre.

Maatete heeshsho giddo qaaqquullu amadooshshi hiittooha ikka noosi? Qaaqquullu anje dirira gawajjannore badde affannokkihura maricho assa hasiissanno? Uddanonsa garunni hayishshine amada hoongiro maricho abbitanno?

konne uduunnicho maati yine woshshinanni? konni uduunnichiti horosi maati? kuni uduunnichi muuziiqu uduunni giddo gaamamanno? konne uduunnicho umi yannara loosinohu ayeeti?

Mitte ama udhidhe biife nafara ofolte bunna gafidhanni nooha ikanna kunni dargi biifinsoonni dargaati isera midaadosenni buunna xorshi'nanni uduunnicho mayine woshinnanni?

Adaare Hacaqate Dikko barraati. Saate leenna bocoho. Doogote aana ale woro higanno manni mereero ise roortino zambeellera uduunne wonshite umoho dukkino qaaqqo hadhinnori maati?

kuni leellanni noohu bunu muro ikkitanna, tini bunu murono guma haa'ne gundeenna uurrite nooha labbannoti qaangannita ikkitanna, konne diro bunu meu birrira hiramanni goofino?

Buna mooshine qoshasi iimini luqanse hoole xeqetenni woroonihanna baaqella ikko atarano hatto qoshsha afirinore sholole mite xeqera woroniha mannu hidhara worooni maashinetenni tu'ne.

Tini faarso ikko wole wolere buuro gotti assine maccishshate horonsi'nanni radione labbanni nooenna isi isetinso woleretikka seekke gamba la'nohu heeriro.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kuni ofollinanniha lawannohu soofu mayinniho dana hiittooho minenso gobba no

tennehu danu maati? su'muno maati? maayinni haa'noonnite ?kuni maati ? simintotenni loonsoonnireeti ? mannu mine mi'nanni nooreno lawanoreeti kuri baalu

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori gallanni minenna huxxaho. gallanni mini lowo geeshsha manchu beettira hasiissannoho.

Buna togo mayra wonshinooni ? Bunu mixashshshora woroonni nooti gordu dani hincilaallo mayiinnite ? Doru xilti mule noo saga'le su'mi maati

Kunni hadhi gidosi lowo manna amadanoha ikanna mannu kaameella agadhanni yannasi guxanoki gede mite hige duucha manna amadanoha ikanna su'masi maati yinnanni?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

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? gattu kunni ayiiho? yanna hiitte yannatti? Dubbo may mooshshinno?

waye gamira dancha gede ikkite lophitino haqqicho mayeera heeshshi titino? waaho widoonni hige noohu maati? waye giddo uwe noohu maati?

Mannu itanorenna aganore afirate babbaxino looso laasanoha ikanna kunni manni qote qoteho addi addi danni dadalo ikanna sasunku waalchira wore hiranni hee'noonniro maati?

Boorago lowo jiro afi’rino; ikkollana, garunni dihoroonsi’ranno yite Ati minella hosi ani mitii’mummarono roso’ya diagudheemmana yee cala haraani yaanaya mayira gudema?

tini misile maa xawissannoro mito mittonkaricho kulummoro tini addi addicoy amaddinote tini misileno kultannori tini suuqete mannu gamba yee hidhannote dikkote gidooti

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? kuri maa borreessitanni nooikka

tenne muro su'mi maati? muro tini mayi aana fultinote ? murote mule usurre worroonniti haqqe moolatenso shamate? muro mannaho mayi horo afidhinoro titirte xawisi.

tini maa leellishshanno phootooti mayra haa'noonnite yoottoro kuloheni ? kuni gallanni mineeti . horosino maaati ? mayi miino mineeti ?

Kuni misilete aana leellanni noohu sagale ikkitanna tini sagaleno, sidaamu giddonna hattono sae sae wolu qoqowirano heeranno, tenne sagale su'mino xibise omolchunni yine woshshinanni.

Manchu angasira woyi waajjo angara anaanaase yinanni ataakilte woyi gati laalo murmure anga amade leellanno. Anaanaaseno giddose shiimaadda gumma amaddino.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? qaaqullu maa udirinno? anga maa amadinno? Lekkatte maa wodhinno? hitto dariga uure nno?

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonsoonni misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro manchu baxaaxxeessa ummanna mancho heeshi yiitte adhittanni noo

afantino gashshaanonna annuwa yinanniri giddo mitto ikkinohu qaaqqote anga amadanni noohu ayeeti? loosannohu hiikkuyi qoqqowi giddooti? badhesiinni noo manni kiiro me"eho?

Tinni misilete aanna la'neemoti itophiyunniti albi perezidaantite dukko saalaworqi zewudete iseno itophiyu gobbara afantino gashaancho ikite loose sainota ikitanna xaa yannara loosunni loosunni foolishidhinoti qaangannite

Doogote iima assine haqqe caalutta biinfile uyittanotta kayinse qooxeessase amandoni gari lowo geeshsha faayyaho doogote wido noohu jawu hijaarino quchumaho seessaho.

Saami daga gido woosete yinnanni muro heedhanoha ikanna tinni weese siimaada heedhenna umisera su'mu noose koenne su'ma mayine woshinnanniro kuli?

ise maati ? dana maa labbanno ? hiitoo kaameerinni haa'noonni footooti ? beetto mayra ikkite uurritino garaati ? hojjase lowonta biiffannote

tini misile leellishshannorichi amma'note, amma'no yaa mayyaate amma'no ortodokisete amma'no amma'newoo manni heerawoo pirotestaantete amma'noota amma'newoo manni heerawoo isiliminnu amma'no.

Baadiyyete rosi minna lowo geeshsha hala'lattano baaluri injano ikkonna kayinni rosoho tunganni illachi lowo geeshsha dibaxirano yiniro misha di'ikkittano, xa xa isinni bashowi roore diritanni hadhino deerransa.

Kuri la'neemori doogo loossanno maashine ikkitanna tenne maadhine liqoote hidha dandiinannita ikkase anfoo baalunku tene maashine kadannori me"e diro rosurooti fajjo uyiinannisahu.

Tini aleenni leetannoti biifado misile adi addi akata afidhinote woy addi addire kultannote tini kultannori kuni mini uduunni giddo mittoho algaho firaashshenna diphano aanaho noosi

Kunni hijaari hiikicho afamanoho? Hijaaru albaanni afamanohu hodhishi hiikoneeti? Hijaaraho yineemo woyite duuchu ganni loonsanniha ikinno daafira konne hijaara loosate horoonsi'noonni uduunichu kuli?

Konni olliira hee’ranno manni Woddeessu Lagira gorsu looso loosi’re galino Konninni addi addi gidenna kaashsho kaasi’re baca horo afi’ranno Konne laga kayinni gatinsa daandinani?

tini sidamu mancho dana taashshite marro sa’ini isayyo umo qaagginanni? Taqa Loonseemmo Rosaano, konni albaanni nabbambe sa’nummo niwaawe umo qaagisannoehu ayeeti?

yannate hayyo horonsi'ne loonsoonniri giddo mitte ikkitinoti su'mase maati yinannite? mulese uurrinse worroonniri maati? giddose leeltannoti maye sokkaati? badheseenni maye no?

Kuri la'neemori ufuuffate yinannire ikkanna kuri ufuuffa qaqqullu godo'la lowonta baxanno insano afi'nannihu suuqete ikkanna qaqqullu mitte hige rosiro hiri"e yee qarrisanno.

laalo tini biiffe leeltannota ikkitanna tenne laalo mama anfannite? tenne laalo giddo kuu'u duumu leellannohu maati? kuni danasi haanju leellannohu maati?

Afaminohu united city yitano lekkate kaase godo'lanchi lowo hire afirinoha ikke gumamo ikkasini lowo mannu harunsanosi kalqete deerinni jawaattaho injanoe ayee woyteno.

Kuni hijaaru giddo noo manni maricho hasaawani leellanno ofollinno qooxeesi maa xaqissanno albansaani noo barcimi maa hiitooni loonsooniho mulensa noo sicci maricho leelishanno

tini aleenni leeltannoti maati yiniro addi addi akata amaddino misileeti ikkollana xawissannori maatiyya yinummoro tini misile amma'note geerchi waa albaanni wodhinohu leellanno kuni ortodokise lawanno

Harrichu gaarera iseno alillite gooddi'nanni bagara kageeshshi hogowo mayra hogomboonni ? Harichu gaarennu gurcho doogo worora higge haranni no kameeli ma hogowinoho ?

Waasa ququmado zayinera woyi safaramchora wore tatayinse dimbikkinni iimahono shaana fushinikkinni tatayinse calla aguronihu leellani nooe kune xa waasa baxanokkihu heerano dihedemmo.

Kuni misilete aana leellannohu qaamattote ikkanno dancha sagaleeti tenne sagale woy qaamatto roorenkanni hammoojjaame baattora afa roortanni su'masino baaqula yinanni.

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni kuni bushshaamu baadiyete widiidi quchumaati giddo haammatu manni maa assanni nooikka

Kuri misilete anna leelanno wedelli maricho loosani afamanno noo darggi maa lawanohe badhensaani leelanno hijaara loonsonihu mayiiniti mulensa noo haqqe maa kultanno

kuni mini uduunni mannaho mayi horo aanno? mannu daallasa mayi horora horonsiranno? kuni daallasaho kawaanni hige noori maati? isi aana noorino maati?

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni qulfe lawannorichi maati maa gargarannoikka

Way burquuqamara koru maati? saadate aana iillishshanori no? Way burquuqamannokki gede Taqa Loonseemmo gargadhate assa hasiisanonkeri maati? Lowo geeshsha danchu garinni Rosaano xa’mo maacciishshitini?

Kuni manchi maa loosanni leelanno anggasini amade noo xagga marichi horo uyiitanno tenne xagga mayiini loonsani noo qoxeesi maricho leelshanno

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? kuni usurroonniri maati mayra usuroonni intannireetikka

kuni biifadu waye dargi mama afamannoho? qaccete ofolle noo manni maa assanni nooho? badhesiinni hige noo dubbi mama anfanniho? dargu mamaati?

Qajeellanote sumume lophittanni noori woriidi ilama lekkate kaase godo'lanora mayi hexxo hadhe dagakka ? Ani ane garinni albilicho jawa hexxo nooti yeemmohu.

Tenne saagale horrosidhanoo mani lowontta geshsha wooliqano dhukaano afirrano maa horrosiriro yinniro dabbo awukaatto budenna qixxa itirro lowo geshsha fayya ike herrano

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? doogotte qaccera woy boonnu giddo umeenna noohu maatti? Mannu mama noo?

Ama faayya qucu'mite umo bukkicha fixite buuro shafoniha budhite anga xilase amade qeexxalla labbalu ledo shalba assite kadanni hiitto biifino ballo anesenna.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? tini diste maa loossannote dana waajjo mayra ikkitinoikka

kuni manni mootimmate widoonni yawo noonsa manna lawannohu maa daa''atanni leellanni no? tini muronniti cigginye hiitto hayyonni loonsoonnitero xawisa dandaatto?

Kuni misilete aana la'nanni noohu mannu muro kaasanna leellishshanno misile ikkitanna, tini hedono xaphoomu ministerichiwiinni daggino haanju harumi latishshaati xawissanno.

Kunni ofollate horoonsi'nanni uduunichi su'mi maati? Marichinni loonsanniho? Iimasiinni seesaho loonsoonnihu mayinni loonsoonniho? Konni ofolinnanni uduunichi qote noohu maatiro xawisi?

Kowiicho kayinsummori guma gede halaale ikkanno nafa yine hendannihu albillicho hee’nanni heeshshora hasiisannore wolqa assitu geeshsha shelleggamme maareekki’ne wodhinirooti maati?